Ombaanga yotango moshilongo oye kweetela po omukalo omupepeeka tagu ku nyanyudha, ngoka tagu pula opo wuye popepi nomaalaka geli polwaamba negumbo lyoye ngoye wuka kutheko okashona hoka wa tuminwa.

Okakwatakanithi kiimaliwa hoka haka tulwa mongodhi, otake ku etelepo omaludhi giinyanyukithi mbyoka tokala tolongitha uuna wuna ongodhi yoye. Ano katula pamuthika kakale taka endele pamwe nethimbo ngoye wuuve shoka tashi inyenge muuyuni, oshoka ethimbo lyopaife otali endelele noonkondo.

Oositola o hadhi kala dhapakela. Uune tuu ndhoka dhiikulya. Odhina oolaka mpoka to adha iinima ya yooloka mbyoka yoludhi lumwe oha yikala pehala limwe. Mbyoka ya pumbwa okutalalekwa o hayi tulwa mookila , ngaashi omahini omihaka, uunamunate naambyoka yo kunuwa. Ohayi kala pehala limwe.

Oombaanga odhindji muuyuni ihadhi ku pula opo wu yi patulule nasha oshishona, oshoka odhi ikolelela kutya kehe gumwe shi teya kompungulilo yiimaliwa ke na mo sha mondjato nolundji ke na kutya ota pungula peni. Nonkene ngele to tameke epandja lyoye epe lyokupungula iimaliwa iho li tameke nasha.

Oweshi tseya tuu kutya ombaanga yotango moshilongo, ngele wu na okakalata, oto vulu wu ye moshihogololitho nokusindana oondando dhi li peveelela? Ano ya talela po nena, ngoye wu ya dhengele koonomola dhawo.

Ehangano lyombaanga onkuluntu moshilingo. Olyali lya yambidhidha, sho lyagandja iinima yongushi kaanasikola, moka mwakwatelwa iipumbiwa ya kehe esiku opo okanona komoshitunda shetu ka ye kenongelo. Omwa kwatelwa okatete naambyoka ta yi humitha komeho uuyogoki.

Kayishi yamukwati, ihe oya muungile. Iimaliwa oya simana monkalo yethimbo lyongashingeyi. Nonando ngaa wumone yafa yili hwepo, ihayi gwana oshoka, iipumbiwa nonkalamwenyo methimbo lyongashingeyi otayi ende omolwa oshimaliwa.

Opena okakalata hoka to vulu okulongitha okutala kutya mombaanga yoye otamu zi iifuta yoludhi luni. Kutya nee pamwe oyomeya nolusheno. Okakalata haka otake ku ulikile ayihe. Shino otashi hupitha ethimbo lyoye oshowo iimaliwa. Nongele owa hala uuyelele wa gwedhwa po dhengela kongodhi yawo yomekuma nenge kepandja lyawo ndoka.

Esiku lyevalo lyOmukulili, ohali tya pulwa. Okuza tuu koondando ombwaanawa, osho woo kuunima tawu monika nawa, tawu tema ,oku tya pula noku dhimbulukwa evalo lyOmukulili guuyuni.

Ehangano lyombaanga ota li ku pungulile oshimaliwa shoye, opo wu ka talele po omahala inoo ga enda nale noku ka nyanyukwa pamwe nezimo lyoye, oshoka ngele mwa nyanyukwa osha simana noonkondo kombaanga ndjika.

Uuho waathithi, shoka shomondjato naashoka tashi ku fala kehala wa dhila dhila kutya nduno pamwe owa hala okuya momaalaka wu ka ilandele shoka shontumba to pumbwa oweyi pumbwa. Otatu popi iimaliwa mbyoka oyo katokote noyo thimba yi na ongodhi monkalamwenyo yopaife.

Wa fa wu na oondjodhi yokukala wu na ekambamba nenge pamwe oshitukutuku shontumba, ombanga ndjika otayi tula oondjodhi yoye miilonga sho tayi ku pe ompito ye eguluka yokufuta omwedhi ndatu ano ninga eyindilo lyoye nena.

Wa fa wu na ondjodhi yokukiilonga natango nenge pamwe oku igwedhela ko pondondo mpoka wu li? Opu na ombaanga ndjoka hayi gandja omikuli opo wu ka ilonge natango, oshoka elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo yomuntu kehe. Ninga eindilo lyoye nena, ino siikilila ondjodhi yoye kwatathana nayo nena.

Ombaanga yomoshilongo, opamwe nehangano ndyoka hali landitha iitukutuku moshilongo, ano lyoIndongo, nalyo olye ku etela po omukalo omupe ngoka to vulu okukwathwa nago opo wu pungule oshimaliwa shoye, ngoye wu imonene ohauto yoye.

Ombaanga yotango moshilongo oya li yashaina euvathanotsokumwe pangeshefa pamwe naatopolikwatakanithi, ookuume pangeshefa naalongeli kumwe pangeshefa. Nokonima oya yi momukweyo moka ya li ye li omugoyi mwa kwatelwa aakulukadhi yatano naasamane yane, opo ya thanekwe ethano lya simana pangeshefa.

Oweshi tseya tuu kutya opena oombanga dhimwe dhoka tadhi vulu okuku pa ompito ndjoka oho yi pewa we komuntu gumwe

Okukala wuna olukalwa lwoye talu monika nawa osho oshinima dhingi . Muna iipumbiwa naayihe mbyoka tayi opaleke egumbo lyoye . Oshipundi shalongwa nawa , shalongwa miiti noshopamuthika gopombanda, nashikale wo megumbo lyoye.

Ombete yoye yoku lala ohayi monika ngiini oyina tuu etlashe lya kola nawa nolya yambuka po nawa nohali thipatele nawa, oyina tuu omutse gwombete guukilila tagu ku ya mbidhidha nawa uuna we egamena ko noku tula ko iikusinga opo wu lale wuli mombili wuli mengungumano wuli mehala tali ku ya mbidhidha wu kothe oomposi oombwanawa.

Wa fa wu na ondungedhiladhilo yokupungula oshimaliwa shoye? Opu na ompungulilo ndjoka tayi ku kwatele shoka wu na ngoye wu ka isindanene okakalata kongushu yoodola omathele gatano, ngele wa pungula nena nombaanga ndjoka. Ya dhengela nena.

Aanafaalama mboka haya ngeshefa haya landitha okashona okuza tuu kiilikolomwa yawo mbyoka yopetameko ngaashi tuu omatama, oonyanga, omapungu nuunawandesha nayo wo ohaya yambidhidhwa komahangano ngaashi ombaanga okuyambula po okndunge dhawo nomathaneko gawo.

Opu na aantu oyendji methimbo lyongashingeyi ye li konima yesiga, taya pungula ashike moondooha nenge pamwe lwopopepi nomalukalwa gawo. Opu na oombaanga ndhoka tadhi ku pitika uuna wa ningi eindilo wu pungule iimaliwa yoye pamwe nayo.

Ehangano lyuusila wokuteleka oomboloto muuyuni olyali lyagandja uukalata utatu kaasindani aanelago wongushu yiimaliwa okuza nee poolanda omayovi gatano sizo omayivi omulongo owali wagandjwa kwaamboka yeshi enditha nawa mokuteka

Owa pumbwa owala ehangano ta li ku gongelele oshimaliwa, nenge ombaanga yontumba. Eyamukulo lyoye oto li pewa kombaanga yomoshilando ndyoka ta yi ku pungulile shoka sha gwana sho aanasikola yo ye ta ya kashuna kenongelo. Ngele oya pumbwa iimaliwa yoku ka landa omambo, eyamukulo lyo ye olyo ndyoka.

Moondoolopa no momahala gamwe gomuushayi oto adha ehwata lyoositola lili pamwe kutya nee oondhoka dhiikutu, oondhoka dhiikulya, oondhoka dhiipumbiwa ya simana ngaashi pamwe oombete, oondhoka dho kupangela iikwatekinolohi ngaashi oongodhi, oondhoka dhoongaku.

Momikweyo dhomoositola ohamu kala muudha ofwata. Okuza ngaa kaakulukadhi, aasamane , uunona , aakulupe naamboka aagundjuka. Kahe gumwe okwahala okwiilandela shoka apumbwa. Wo omukweyo tagu tsu nee hwii. Kapena ngu ahala okukala popepi na mukwawo, kapena ngu ahala aadhe oshinima shi ahala sha kuthwapo.

Momidhingoloko dhetu omuna omaalaka moka hatulanda uushike pendjewo niipumbiwa yakehesiku kutya ne pamwe oshihelelwa onyama yondjuhwa nenge pamwe oohi, omagadhi gokulya nenge pamwe ogoku gwaya. Omaalaka ngano ohagakala gena omiyelo mbali gokuyamo nogokuzamo osho wo oondando dhanyolwa pokapelende posheelo.

Eliko lyoshilongo shetu olya pumbwa oku taandela noku yambuka po nawa. Ombaanga yomoshilongo shetu yedhina lya tseyika nawa Nedbank otayi ku tsu epepe, oshoka uuhuku wokwiiyengela ihawu zi yo iimaliwa kayishi ya mu kwati ndele oyamu gongeli, ninga eyindilo lyoye nena lyomukuli.

Anuwa aantu oyeshi lya popi kayeshi lyamwena. Ombaanga ya tseyika nawa moshilando pangelo otayi ku pe aanawino, ookatokote naagandji mayele mboka yena ontseyo oyindji opo ondjodhi yoye yoku tunga egumbo yiye miilonga. Kwatathana nayo nena konomola yawo nokepandja lyawo.

Momaalaka ohamu kala iinima yomaludhi mbyoka tayi fuula notayi nyanyudha omeho goye. Ohamu kala nduno mu na opiyepiye sho aantu taya kundulukathana, oshoka ngele wa adha mu na ofanditha, mondjato yoye oto yi mo kohulo yoonyala. Ohamu kala mu na oompunda oombwaanawa dhoomememe, oonshona naandhoka dhopokati hadhi ikambekwa.

Owe shi tseya tuu kutya kapu na esiku ombaanga yi ku pule oshimaliwa shontumba okusindana oshinima shontumba. Kala ano wa kotoka, wa lungundja ngoye owa nuka po, oshoka opu na aakotokeli yontumba taya vulu oku ku pula oshimaliwa shontumba nongele owe shi dhindhilike dhengela nduno konomola yokombaanga.

Owe shi tseya tuu nawa kutya ope na aanamakoto yamwe haya vulu okutapako onomola ndjoka yoye yopaumwene hayi ku pitike wu ye mepungulilo lyepandja lyoye lyokombaanga? Onomola oyo tuu ndjoka ino pumbwa nande okuyi itopolelathana nomuntu gulwe ongoye awike wa pumbwa wu kale wu yi shi nombaanga kayi na esiku yi ku pule onomola ndjoka yoye yopaumwene.

Moondoolopa dhomoshilongo, ohamu monika omahala giiyetha nawa, mpoka pwa gongalekwa oositola dhiikutu. Iikutu oyindji ohayi kala ya tulwa komapopitha ngoka ga ndulukwa kaatyungu, opo wu tale nkene oshikutu tashi opala kolutu lwoludhi kehe.

Ombaanga yotango moshilongo oya gandja oshimaliwa shoondola omayovi omathele gaheyali kehango ndyoka linasha nuuteku wuunona. Shino oshali sha ningwa nekwatathano nomahangano gamwe po gomoshilongo.

Oweshi tseya tuu kutya ombaanga yimwe onene moshitunda shetu muka otayi vulu oku kuyambidhidha ngele owa tokola oku kutha shoka oshishona mondjato yoye? Oku landa oseluka yoye, uumbakona woye woku pulakena komusika, omambako ngoka haga ikambekwa okuza kekutsi ekwawo, ookompiuta yopeke noshowo embako lyoku popya.